Shifani shikhogesa inzu ye zinzukhi indala yemile khumulyango indala ili khurula indala yarulile khale yemile ibulafu zili khuyugilila inzu yatso.